Amaduka hariho abashaija bashitami omu butebe omu maisho g'amaduka hariho na n'omudara gw'amakara gashukire ahansi. Aha rubaju rw'amakara, hemereiremu omwana w'omwishiki Kandi omu maisho g'abashaija hariho akaana Kato Kari kurabaho omu maisho. Omu maisho gaabo, harimu ebipande kirikwereka MTN mobayiro mane Kandi waruga kubahingura hariho ebitookye hariho omudaara gurikuguza ebitookye. Enkota z'ebitookye zegyekyire aho aandi n'omumaisho aha muheru hariho abantu abarikutambura.

Eduuka erikuguza emyenda eine kawuta aho omu maisho aha kawuta hariho ekwanzi ez'okujwara hariho na n'ekitemeere, ekitemeere ekyo hariho ebikoomo by'okujwara nka aha mikono eduuka erimu amasweta harimu ebiteteeya by'abakazi n'omu madaara harimu obuntu bubizirwe bakuguza obwa kurafuti bw'ekya Africa ebiteengye n'amasweta gahanikire omu madaara.